Ndaba ekifaananyi eky'omukyala ayambadde ekigoye ekibayambako okuwakula enjuki awamu n'enkampa eza kyenvu z'agenda okkozesa mu kuwakula enjuki okuziggya mu muzinga gwazo.

Ndaba omwana ali mu miguwa ng'alabika mulenzi ate ng'atangiddwa okuyita w'asuubirwa okuyita nga bakozesezza akaguwa ke tuyita aka ggoozi. Ng'alabika ky'atunuulidde akyetaaga okukyongera okukyekkaanya, ng'era ku miguwa kwe yeekutte.

Ndaba ekifaananyi eky'ekisolo oba ebisolo ebiyitibwa entugga, ng'entugga zino ziri mu muddo omuwanvuyirivu, nazo ziyiseemu naye nga we ziri kirabika ng'ekisaalu ekikalu ekiri awo ekitaliimu kirundwamu.

Ndaba ekifaananyi eky'omuvuzi wa booda booda ng'ali ku pikipiki ye ayambadde enkampa ataddemu engatto nga pikipiki erabika nkadde, waliwo n'endala eziriraanyeewo n'emmotoka eri ku byaayo.

Ndaba ekifaananyi eky'ebyokulya ebitegekeddwa obulungi ku ssowaani ez'enjawulo omuli eby'omuddo ng'emboga, omuli n'ennyaanya, ennaanansi, obutungulu, kaamulali, nga bitegekeddwa kuliibwa.

Ndaba ekifaananyi eky'eryato erigobye ku mazzi nga baliteere balisuuliddeyo ennanga ey'omuti ng'ate amazzi we gali maddugavu nga mulimu na muntu atudde mu lyato eriddugavu.

Ndaba ekifaananyi eky'ensolo eziyitibwa enkula. Nga ensolo zino ziri ssatu wabula nga we ziri ziraga ziri mu kulya muddo ogulinga omukalu. Akasana kaakirira, eggulu lirabika, sso n'emiti eri emabega waazo girabika bulungi.

Ndaba ekifaananyi eky'etterekero ly'ebibajje, omuli entebe mwamyakooye, omukeeka, entebe ey'amagulu ana, ne kasi n'akatebe ak'amagulu asatu nga n'ebirala biri ku kipande waggulu bitimbiddwa.

Ndaba ekifaananyi ekya Ssaabasajja Kabaka ng'ayogera ne Katikkiro owa Buganda, nga kuliko n'omukuumi ayimiridde emabega wa Ssaabasajja awamu n'omumbowa eyeesibye olubugo n'eddiba.

Ndaba ekifaananyi eky'abantu nga bana bataano bava mugga. Abamu beetisse ebidomola ebya kyenvu ate omulala akitadde ku ggaali ye akulula kikulule naye nga batambula. Ate gye bayita waliwo ennimiro eya kasooli.

Ndaba ekifaananyi aky'akakutiya akateereddwa wansi nga kaanikiddwako kaamulali oba ppiripiri gwe bategese okukaza, bamusekule ng'ateereddwa ku kakutiya mu musana asobole okukala.

Ndaba ekifaananyi eky'omukyala ayambadde engoye eziwakula ng'ataddeko n'enkampa nga n'ekikoofiira ekimuyambako okukwata mu mizinga gy'enjuki nga tezimulumye ate n'awakulamu bulungi omubisi.

Ndaba omusajja akutte akuuma akavuba mu nkola ey'Ekizungu, ng'atadde enkoofiira ku mutwe ate ng'ayambadde essaati mmyufu n'empale ya kiragala omukwafu ng'ali mu lyato ate ng'amazzi g'avubako ga bbululu n'eggulu nga lirabika.

Ndaba ekifaananyi eky'omuvubuka ng'alabika ayina by'annyonnyola ng'aleekaana atadde enkampa ku bulago ayambadde omu mm omujoozi gwa kiddugavu alabika aweese n'ensawo ng'emabega we eriyo abantu ab'enjawulo waliwo n'ekipande ekiyina ebyokunywa bye kinnyonnyola.

Ndaba ekifaananyi eky'ensolo eyitibwa enkula, nga ziri ensolo ssatu, ziwummuddemu. Emu egalamidde, ebbiri ziyimiridde naye nga zirabika zibadde zirya ku muddo. We ziri waliwo emiti egy'enjawulo n'omuddo gwa kiragala.

Mu kifaananyi ndaba ebidduka ebya boodabooda oba ebya pikipiki nga bisimbiddwa mu muti wansi nga waliwo n'abantu ab'enjawulo ng'era waliwo n'amaduuka agalaga nti galina bye gatunda eri abantu bano abatudde mu miti.

Ndaba ekifaananyi eky'abantu abali ku lubalama lw'ennyanja, abalala nga bali mu mazzi naye nga kuliko n'ekisolo ekiyitibwa eŋŋamiya nga kiyina gwe kiweese alabika akivuga mu musenyu omwo.

Ndaba ekifaananyi eky'eryato erirabika okuba nga kkadde naye nga lisibiddwa ku mpagi eri wabbali w'amazzi, waliwo ne bikitengejja. Ate eri mu mazzi ndabayo emiti egigezaako okukugira abagendayo obutasukkawo.

Ndaba ekifaananyi eky'abaana abato basatu, ng'omu asibye enviiri alabika muwala, omulala mulenzi tayambadde ssaati, waliwo n'omulala alingiza; waliwo ne pikipiki we batudde, nga pikipiki eno eriko akalangi akeeru n'aka bbululu nga n'omwana omu akutte ekitabo.

Ndaba ekifaananyi eky'ennyumba eriko n'awaterekerwa ebintu eby'enjawulo nga yeetooloddwa emiti naye nga mu luggya lwayo mulimu emmwanyi ezaanikiddwa ku matundubaali okusobola okukala.

Ndaba ekifaananyi eky'ebibala ebirabika okuba emmwanyi naye nga bitabule, mulimu eza kiragala mulimu n'emmyuufu nga biri wansi ku buddo ebitanna...ezitannaba kulondwamu nnamu na zitali nnamu.

Ndaba ekifaananyi eky'omusawo eyeebisse mu maaso nga ate atadekko n'akakookolo ng'ayambadde enkampa eza bbululu n'essaati eya bbululu nga kuliko n'endaga mulimu oba endagamuntu emulaga gy'akolera.

Ndaba ekifaananyi eky'essinzizo eriyinza okuba nga lya Bayisiraamu ng'era waggulu lyetooloovu, liriko langi ya kitaka naye ng'ebbali waalyo eriyo amayumba agalimu emiti egy'enjawulo.

Ndaba ekifaananyi eky'eryato eddene eriri ku ssemayanja nga lyaka ekitaala oba amataala aga bbulu nga gakuba ne ku nnyanja oba ku mazzi naye ng'eri kiraga obudde buzibye, nga bataddeko amataala ku mayumba agali eri ebusukka nnyanja.

Ndaba ekifaananyi eky'ekisenge ekiriko ekyuma oba akuuma akakwata amasannyalaze ne gakaggya gye gakaggya ne gakasembeza, nga era mw'oteeka, mulimu obutuli mw'oteeka ebintu ebirala okufuna emmanduso evaako amasannyalaze.

Ndaba ekifaananyi eky'omuntu akutte ebimuli ebya kakobe ng'obutabi bwabyo bwa kiragala ng'engalo njeru. Ayina enjala nga nnyimpi nga mweru, ng'alabika okuba nga mukyala.

Ndaba ekifaananyi eky'ebimuli nga birina langi eza kiragala nga bwe buti obubukwata n'ebikoola ng'ate kyo ekimuli kirimu olusiiwuukirivu olw'ekyeruyeru ne bbululu, nga waliwo n'enjuki ejja ebuukabuuka okulaba nga efuna omubisi mu bimuli bino.

Ndaba ekifaananyi eky'ekibumbe ekyabumbwa okulaga obwetaaze ng'emabega waakyo eriyo kisenge ekiriko ebifaananyi okuli ennyumba eya ssetteeserezo okuli ne bendera ey'eggwanga Uganda.

Ndaba ekifaananyi eky'abantu basatu abali mu nnimiro abalima, okuli maama asibye ekitambaala ku mutwe n'olugoye olwa kyenvu. Awali n'abaana omulenzi ali mu mu kisaati ekiddugala awamu n'omulala ali mu kisaati ekimyufu nga balima mu mboga.

Ndaba ekifaananyi eky'omwala ogulabika nga gulimu kazambi gwakulukutiddemu kazambi, mulimu obuveera obwa buli ngeri, omuddo, n'ebisaaniiko ebirala byonna ebitangira amazzi okutambula okuva awo we gali.

Ndaba edduuka eritunda ebintu ebyenjawulo omuli ebiwunde, ebibumbe, engoye, n'amasa omuli amasowaani, obusero, ebinu nga bibajje, n'engoye ez'ebitengi awamu n'enkoofiira.